Konni diraami giddo qara misilaano ayeooti? Kaayyamo, “Yaachishannoeri no,” yinori maati? Niwaawete giddo ikkitote dargi mamaati? Tini lami-hasaawu garinni shiqqinoti diraamu niwaawe sayissanno sokka maati?

Tenne ko'atte loonsoonihu mayiiniiti ko'atte lekkate wodhinannihu mayiirati tenne ko'atte aana loonsooni seesi leelishanori maati isi leelanno hijaari hiitooho aanaho noo barcima loonsoonihu mayiiniti

Ooso maa asittanni nooreetti ? Mereerroho me'eu qaaqi noo ? Badheennsaanni hige mageehu ooso uuritte nootti noo ? Mite mayi caali hunda ofolitte nooya ?

Sidaamu dagara umisehu udiratenna itate budi noose daga ikitanna tinni udirate gari dubo hare gaade daguncho shee shiino daginchi gogga udire noota leelishanni noo misileeti.

Shiqishaancho hasaawisenni macciishaanote marichi sokka sayissara hasidhinoha lawannohe? Hagiirraame maate heedhanno gede maa assa hasiissanno? Maate quwunni ilate mixo fushshate qoodi noohu ayeraati?

Haqunni loonse uwanoki gede asine maati? Iimasi boreesinoonni borro mayitano? Iimaho nooti borro aguranna woliri mayi leellano? Konni bakaafinse uurinsoonnihura qotesiinni hige mayi no?

Manchu sidaamu buni lekkate kaase godo'laano uddidhanno kanateera uddirenna anga amade uurre noota leellishshano. Kuni manchi lekkate kolishsho koatte wodhe kolishsho bolaale qodhe afamanno.

Rosiisaanno ganbba yite maricho loosanni leeltanno insa udidhe leeltanno uddanote dani hiitooho insa ofolte noo barcimi loosaminohu mayiiniiti insa leeltanno qooxeesi hiitooho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori. agannino manchooti. agu manchu beettira hasiisannoho dinbisannori gobbaanni.

Kuni misilete aana leellanni noohu sidaamu quchuma ikanna konni quchumu giddo noohu sidaamu sumudaati yine woshshinanni baseeti tini addintanni biifado baseeti yate.

Saadate haxote qanbara woyi heeshshi asse amale qanasiise mannaho summu yee loossano gede assine baatto dadaranni loosirate lowo geeshsha faayya hayyoti.

tennehu danu maati? su'muno maati? maayinni haa'noonnite ? mancho godowinni no ? mayra uulla irkidhino? dana duumuri maatiyya ? mulisehuno maati?

Tinni minni saadaatiso gaba saadaati? Tenne saadahu danu hiitooho? Saadate goowira woroonnihu maati? Saadatewiinni afi'neemo maati? Insa kiiro me"e ikitanno?

Kuni misilete aana leellanni noohu ofo'late horo aanno uduunnicho ikkanna , isino wombarete yine woshshinanniho , tenne wombare loonsoonnihu haqqunnni ikkanno.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro dikkotte gudummaallira woroonniri babaxxittinnotti laallo duunante nootti leelittanno

Moote callq seema udidhe anga urde amade qeexalittanni noohu mootimmate woyi ollu mannira qawantinori heerenna giirate coyidhanni kiiro kiirte kisanni noonso hagiiru qeexxalatikka ,kone mayinni bandeemmo ?

Quchumu kuni batinye hanafote looso loonsoonnikki quchuma ikkinota albasiinni noo doogo xawissanno. Doogo loonsann xaalla kincho tunge diriirsine ka'noonni doogooti.

Kunni mayi uduunnicho ikasi kulanoho? Konne uduune mayinni loonsanni? Aannasi noohu egenshishu maa xawisannoho? Wo'ma woyite mamanna hiiko darga horoonsi'nanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konni su'mi ayiitti? hiitto ikke nooho? baatto hiittotte? badheenni marichi nootte?

Labbalunna meyaa manni leellanno base ikkitanna babbaxino garinni biifinsoonni baaycho haqqu aana sase qalame daninni itiyophiyu sumuda loonsenna gamba yee mannu aayisanni afamanno.

Hodhishu aano kaa'lo maati hodhisha horoonsinanihu mayiirati kuni hodhishi noo base hiitoote oso loonsoohihu mayiiniti isi mule noo haqqe hiioote

“Loonsohu loowe chuucanno,” yitanno hedo addahonso xaraho? Mayira? Konni hasaawi shiqishaanchi, macciishshaanote maytanno sokka saysara hasi’rinoha lawannohe? Qaaqquullu amadooshshi hiittooha ikka noosi?

Tini muro leeltanno base mamaati giddose amadino addi addi laalote gumo su'ma maati yinanni qooxewsise maa lawanohe badheseeni leetanno haqqe hiitoote

Tini misile leelishanohu hodhishu uduunicho ikasi leelishano kunni hodhishino manna dargunni darga rahotenni iilishate kaa'lanoha ikkanna hodhishu su'mino kaameella ikasi leelishano.

. Haqqa kayisa baatto diwatenni bushshu hoshooshamannokki gede gargaratenni sae ledote noosi wole horo maati? Aante noori giddo mitte anga malaate ikkinohu hiikkonneti?

Tini misilete leetanno addi addi. wonbarra mayiini loosantinote giddo noo base maa kultanno mulese noo hijaari minamino garri maa leelishano albaani noo saleedi hiitooho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mayi leddo siribbanni nooho?

Tinni ama'no hundu ama'no ikitanna tinni ama'no dogoote fulte maa asitanni no? Insa udidhe noohu maati? Mereeronsa mite beetto goowaho wodhite gatanni noohu muuziiqu uduunnichi maati,,?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro daguunchchu dubbu gidoonni fulle uurre noo yaatte

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro maganu mine wonbarra mannu noyiikkiha ise calla lowotti leelittanno yaatte

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori biinfilleho. kuni biinfillino mannu adhamate barranna hattono mannunniwa fulanno woyte biifannoho.

Egenshiishunniti horosi mootimmano ikko halaynu loosi bade leelishate horoonsiranoha ikanna konni egenshiishi aanna noo sumudanna isi aanna noore baalla xinqite kuli?

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu ispoorte loosanni nooha ikkanna , meentuno labbaluno afamanno. baalunku mittu dani uddano udidhinoreti .

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri seenni saaami ledo massanni no kowiicho

kaajjishshannotanna Hanni ayeeti konne qaale qoonqote Konne qaale saleedu aana tuqqora babbadannoehu? Mannu Rosaano la’ini? di nno diaganno Rosaano, la’ini?

Ama umo murte bukichishidhe qonxolo udidhe lekkate koate wodhitukkinni kalo hayiso giddo uurrite biinfilese afinokkihura woyi sidaamimmate bude afinokkihura afisiisate halcho noosetta xawisano albise.

Kuri mannooti massitannoreeti? Kuri albankeenni leeltannori lammu labballi maa uddidhe no? Loosinsa maati? Insa badheenni hige mannu hiitto ikke no?

Kuri misilete aana leetano ooso katamansa biifisanni leeltanohu mayiirati katama biifisa mayiira hasiisanno kuri ooso angansanni maricho amadde leeltano mulensa noo muro hiitoote

Minu qooxeesira shiimada muro kayinse itate ikko hire woleho iillishate ikko lame sasetta hende loonsoni giwirinu loossoti kuni gumamo looso loossate qodhe ka"alla noonke.

Geedimmo yinanni dubbu saada heedhano alba lowoti xa yannara sae saetilla insahu daninsa fiire mini saadaha lawanoho gerewo labbanoreti maalansa ittanna anfani mannu sae sae.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni hiito mineeti uulla karroonniri maatiyya

kuni leellanno uduunnichi su'ma mayiine woshshinanni? konne uduunnicho mamootenna mama horonsi'nanniho? konni muuziiqu dani maa lawannoho? konni muuziiqi badheenni hige noohu maa lawannohe?

Kunni sidaamu dagaha sirbu akata leelishanni noo manna ikanna kunni manni udirinno udano, anaga amexe noori maatiro, maricho assanni nooronna insara badheenni hige mayi nooro kuli?

tini aleenni leetanno misile maa leellishshannoro tirriri addi addi tiro woy akati nooseta ikkite leeltanno tini kultannori godo'le qaaquullu godo'litanni nooti mittu daniha uddidhe leelitanno

Tinni seesiinse loonsoonni doogo yannate garinni loosante noota ikitanna tenne doogo aanna haranura baalaho umisi doogo no tinni duumo lawara mare noo kuula buuronni doogo mayi haranote?

La'neemohu latishsha ikkanna kuni ijaari mama heerannoh?, kunni ijaari me"u gidaasinchi nooha lawannohe? tenne doogo loonsanni he'noonniti kolishsho doogo ikkitaaha lawannohe?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori malaatu biifannoha ikke hiite fidale akata amadinoiika

Haanja muro hiitto baxisano, barbare sagalete giddo wodhine sagale coomishate ikko wole wole hororano lowo kaalo uyittanote tene baribare assine shuqune worooni gari baxisinoe.

Bunu aano horo maati buna anganihu mayiirati bununni loonsani addi addi horo maati isi noo qoxeesi hiitooho kuni qooxeesi leelishanori maati

Me'icho hiikka higge hadhanni no? Me'ichote badheenni mayi leellanno? Meicho hiikkiinni fulte hiikka hadhanni no? Baatto kaxxite hadhanni nooti hiittoote?

Gordu kuulati danu sajinna sase takkote boco ikkittano kawinoe kawa ka"ase hojano hala'linyeseno bikkine la'niro iseno elekitironkisete uduunchi giddo mitete .

minii-loso guudini ooso? Kaa'llo has'rratto minii-losira? Hitee timirtee baaxatoo duuchuunkuu aleeni? Hiikoye rosisaancho baaxatoo duuchuunkuu aleeni? Shumatee minira haratora hasiratoni?

Wahete yinanni laalchi baxisanoho sonisino duumoho guma baattote giddora qolle dumbenna rumuxe dararcho laale isi iima guma amade laalano laalote sirchoti.

Kuni manni gamba yee ofolle nooha ikkanna risu mine mare osonsa hittoo garinni rosay nooro rosu mini ledo hasaawa assayino.

Kuni la'neemohu xaa yanna tekinoloje abitinore ikkanna kunino haqqe horonsi'nikinni cabbichu wolqanni calla iibitanna mitoricho worre ra"isi'nanniti stoofete yinannite yaate.

ko bayicho mayyiine woshshinanniwaati? kuni baqqala uddanno uddirino manchi loosi maati? hiikka hige ha'ranni no?me'u kaameeli leellanni no?kaameelaho badheenni hige leellanni noohu maati?

Kuni misilete aana leellanni noohu mancho faashine leellishshara uddidhe noore ikkanna, konni garinni uddira kayiinni ninke gobba bude di ikkino.

Rosu base ikko mannu gamba yee mite uurrinshara loosano basera mootimmate sicco dagate xawishsha ikkinoha soodo soodo fushine suntanni duucha yanna.

Waaluchu anna xalineenna boreessame leellano maati yinne woshinnanni? Kunni dargi afamano qoqowonna quchuma kuli? Waalcho gidonni hige afamanohu maatiro kuli?

Muro uyiitanno kaa'lo maati murote giddo afanttanno addi addi horo maati tini muro leelttanno qoxeesi hiitooho murote giddo noo addi addi sagalete danni maati

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiicho mannu dada'lanni nooha lawannoena hattootikka maa dada'lanni nooikka magee manni nooikka

Mannu gidoonni qaaqu maa amaxxe nooho ? Maa udirinno? Manchu maa assanni noosi? Woy kulanni noosi? Manchu anga noori maatti?

Kuni misilete aana leellanni noohu mini saadanna tenne saawiinni ado haadhanni noo manchoo leeltanno yaate , mancho jookete ado xuurtanni afantanno .

Tini beeto udidhinno uddanno maricho xawissanno angasenni amadde noouduunichi su'ma maati yine woshinanni umise dananchi maricho leelishanno mulese noo hijaari maa leelishanno

Jawu manchi anga urde woy qalacco amade waajjo biifado gaawe uddire afooho hinko fiqiiqqi'nanni fiqiiqicho wodhe alba albira hige xawoho uurre no.

Abbebe Roomaho mullicho lekkanni heewisamino yannara konni albaanni wolunni amadante noo maaraatoonete reekoorde ikkitanna Abbebe reekoorde hiiqqe borreessiisinoti haaro reekkoorde aante noori giddo hiittenneeti?

Qaaqquule yannatenni balaxote rosi minnira eessa mayi horo afidhino? Insa ledo uurite noo beetto mayinne woshinnanni? Qaaqquullu mayi aanna ofolte no?

kuni sidaamu buna lawannohu maati ? hiite gobbara afamanno roore kuni mayinni lossinanni ? agate hiisine horoonsi'nanni dana daro maa labbanno ?

Meentu lukkano koatte tene qodunni loonsoninna, isi qoda shamanso moola hogombanni hakka loosu base? saadahu baalu qodu eanonso hofaluhu callu eano koatete loosira ?

Aane noori giddo gobbankera meyaatera noota duumba gatanna so’ro noosi laooshshe soorrate meyaate qoosso agarantanno gede sharro assitinori ayeooti? Aante noori giddo meyaate aana iillitanno gawajjitanno budu as- sootubba hiikkoreeti?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni manchu kuni maa assanni nooho mayrano ofollino gararti badhesiinni may no

Leo horo kashi'lite leino timatime gate loonse gate afirikkini quchumaho ofolle hidhe itano mannira calla biifinse buxuqame shiqqinshanni laaloti timatime

Tini muro afantano darggi hiitoho giddose leeltanno babbaxitino saada mayii kaa'lo afidhinote tini muro manchi beetir uyiitano kaa'lo maati noo darggi maa xawisanno

Baadiyete qooxeesira heeranno manni alalenna mi'ne galanoha ikanna mine mayinni mine heerano? Hiitoo saadaa alaa'le galano mannati? Kunni qarqarirra hiitto Miro afantano?

Maga'note base hiitino ayirradote mannu hakko leelanohu manchi beettira ayirrinye aani ikkikkinni ayirrado Manchu beetto kalaqi kaaliiqa guwisiranni ikkinotta anfe mannano ama'nono mimmitinketta ayirrisa hasiisanonke.

Dawarranni woyte, ”Ati keereho?, Ate ooso, saada keereho,”yineeti. keere xa’muwara niwaawete garinni dawaro haa’nannihu soodo ikkiro keere galitto? Jawa assineenna Rosaano techo rosinke borreessate budi borreessantinoti hiitte fidallaati?

Doogo loonsanni hee'noonni? Doogote noo makkiinna woyi kaameella su'mi maati ? Batinye kinna doogote worre hee'noonni. Mannu caamma loosiranni no.

Haaro lekkate godo'linanni xawo yitano borro wore wgensiisaniwa beetto sidaancho albaani higenna mannu faanase harani no ikkino dira fuleti lawinoe.

Babbaxxitino gobbara heedhano baseni culkuha loonsanni uduunicho bushshu giddoni ume hanse haa'ne hakkoe giire mannu biinfileho horonsirano gede assine qixxeesinanni.

Teelete mineeti ? Mannu konbiitere amade no . Kuni ma no maa assanno no ? Teele birre yine amaaru afiinni hattono ingilizete afiinni borreessinoonni.

mannu babbaxino dani uduunne horonsire loosanno dani giddo mite ikkitinoti haraqe ganfanni gara ikkitnna tini midaancho mannaho mayi horo afidhinote?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? egenshshiishuwa ikka dandiitanno kuni la'neemmohu danu hiittoho me'u egenshshiishsi nooyya ?

Kuni misilete aana la`nemohu manchuna wee`nichu godo`lani afamanohu babaxitino paarkera giddooni afamanoha ikkana wee`nichu manchoho umoho ofole angasini sagale itanohu leelano.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini motore hiikka hadhanni no aanaho noohu maa assanni nooho

Maate miteeni ganba yite heerate korkaata ikkanoswri maati tini maate mimitinsa leddo hasaabni nooriaati insa noo mini minamino gari hiitooho

Tinni baattote kalaqamunnita ikitanna ofolase gari hiittooho? Tenne baattote aanna duuchu Danni leelanona kunni leelanori maatiro mitto mittonka titirte kuli?

Paroti murote sagale yinanni woyte paroti mannu loosu base fa'nihu su'mati firuti yaa qolte murote ,sagale yinihu murote sagale calla qixeesinenna mannu hasire itarati basete leelle.

Qaaqqo biifadu dubbi woy haqqe mule giddoonni waajo uddano aananni bulla aanaho shaafeeta afidhino udfano uddidhe oso'litanni noota ikkitanna lowontanni baxissanno.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni galanni mini gidoonni heerenna gobbanni mannu huxa huxxe wwlcho wodhino mineeti ?

Konni hijaari aanna addi addi danni egenshiishi nooha ikanna konni egenshiishiti horosi maati? Egenshiishu aanna buuroonni kuuli danni hiitoohoro kuli?

Buna hiitto assine ganfe biifinse xorshine siinete worooniro lai manni baxano horo yogorsiisano gede assine biifinsonni baxoommo togo assite gafu beetto woyilla afo.

Kunni bisu bullanoki gede bisoho buudhinnanni addi addi qwaatta ikitanna meu danni qiwaate leeltano iseno hiikko afi'nanniro buuxe lae kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori babbaxxino laalo intannitanna hattono qaamattote horoonsi'neemmota leellishshanno.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni beetto uddidhe mayra biifino garaati togo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Bayiichchu hiikkotti? haqqe mageetti noo? haqqu badheenni mayi leelanno?

Tini misile leellishshannohu suppermaarkeetete mirte ikkanna, tini suppermaarkeetete mirte mannu hasi'rino garinni hasattosi garinni hidhanno bayicho ikkanna, duuchu dani sagale, hattono riqqinanni uduunni hee'rannowa ikkasi leellishshanno.

kuni dadalo lawanonso dilawanno ? timaattime labbanno laalooti. mannu gamba assanni nooha lawanno .saxine tenne worranniti iseeti sase manna lawannoe

Tenne muro su'misenna horose maati? Tinni muro Ari yannara kaansoonnita ikitanna Ari yanara maa horoonsi'ne kaansoonni? Tinni muro wo'ma yannara hiiko afantano?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tima mayiinni ganoonni? iso mayiinni qaamanni hee'noonni?

Haxo-mokkookkisi amadiro leellishanno malaatta hiittoote? Koleeru dhibbi amadiro wolu dhibbinni baxxite leellitanno malaatta hiikkuriiti? Kittiwaatu roorinni hasiisannohu ayeooraati? Bisunniti gobbaydi diinna gargadhate wolqa jawaata ikkitannohu mamooteeti?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni lekkate kuwase labbannote

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? rosaano mamiinni hadanni no>? baychu rosu minihu mamiichooti ? huxxu dana hiittooho?

Murotte su'mi maatti woyi ayiitti? Mama kayiisante lophittanni nootti leelittanno? Mannu kayiinsinno? Gatte nootte? Hunda mayinni loonsoonni? Mulese marichi noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini intanni sagale duunnoonni baseeti su'ma maati mayra duunnoonniwaati

quchumu kuni mami quchumaati? kuni quchumaho leellannohu maati xawanni noohu? quchumu mannaho mayi horo afirino? tenne quchumaho leeltanni noo muro ayi kaasanno?

meu mini saada ikkinoti qaangannita ikkitanna, meu manchi beettira mayii horo afirino? meu maa itanni no? kuni doogote aana millisanni noo manni mamira haranni no?

Kuni misilete aana leellanni noohu shiima meya qaaqqo ikkitanna , tini qaaqqono lame kumenna tonaa lamala rosu diro roso jammartino gede xawissanni noote.

Mimittu aanna duunnoniri maattiya? Danna me'e afirinno? Qalame hiittotte? Borro mayiittanno? Gidoonni hige marichi noosi? Su'ma mayiinnanni? Marichi aanna worrenna nooho?

kowiicho ofolte nooti maate massitanni noote? hasaabbannohanso sagale ittannoha lawannohe? kiironsa me"eho? marichi aana ofolte no? uddidhino uduunnina mimmito lawannoho?

Dikko dikki'nanni base yaano hoongiro eo abbittano base biifilunitta ikkitino daafira hatto assineno adha dandiineemmo biinfile biinfe messaneto hagiirsiisanni bayichoti

Qaaqqullu rosu minnira hadhe rosonsa rasanni afantanonna roso ransanni mayiraati? Qaaqo angasera borrote uduumicho amade leeltannona kanne borrote uduunichi su'ma mayinne woshinnanni?

Horo dubbono ikkinokki basera biifado loosi'ne itate horonsi'nanni baatto shaqqadote giddo wixa sirchuniha winxe biifinse dancha guma agadhine hee'nonni gari hexxo aanoho loosire heerano mannira.

Kalaqamunn qooxeessu kalaqamino gari addankanni biifadonn baxisanno garaati xa guunje noohu waayi giddonni woy aaninni fultanno furarubba gamba yite ikkitino garaati.

Lekka seekkite dibbe ayee coyino lekka gawajanokki gede yaano sabbu bukko kinchu gufichu gawajanokki gede horo ee wo'mankawa horonsi'nanni koatteti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori misilete aana nooti meyaa mancho ikkitanna daddallanninna lophinanni gara kultannonkete yaate.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? quchuma lawanno bushamu mini leellanno. yanna mayannati ? arrishsho xoino ?

Tinni misilete aanna la'neemoti babbaxitino hayo horoonsi'ne loonsoonni intanni sagaleeti tenne sagale babbaxitino gidenna xaga horoonsi'ne loonsoonni lowo geesha coomitanno sagaleeti.

kuni adawu agaraano giddo mitto Iikkinohu mannaho maricho kulanni no? ofoolle noo manni maa assanni no? insa giddo labballu noonso dino?

Wedellu raretenni maricho dukkino ? Wedellaho albaanni hige kooffiyya wodhinno manchi maa la'anni no ? Labballu wedelli arrishshotenni marya hasdhanno ?

Kuni misilete aana leellanni noohu wayi giddo heeranno mooyiicho ikkanna isino su'masino rooete yine su'minanniho, isino kiirotenni lame ikkanno yaate .

Tene misile anna lelittanoo mannot losso losanoo mannana kinnicho gurranoo mannana urrino kameela lellishshano hakki sa'enoo illaluu nottanna kinncho gurrano manna kulanoo

katte tini mamaa afi'nannite tenne koatte mayiinni loonsooni? tenne koatte mayaatinso labbaluno wodhannote? koatte manchi beettira mayi horo afidhino ?

Kuni egenshiishi leelishaniri maati egenshiishu aano horo maati isi leelanno base hiitoote mulesi noo haqqete su'mi maati albasiini leelanno wedelli maricho loosanni leelanno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro giwirinnu kulinno garinni loonseenna biiffe leelittannotti timaattimmette yaatte

Rosu mine rosaano rosiisanchu uyinonsa kifilete loosso illacha tuge loossanni no garinna rosiisanchu giddo e"e harunsanni qorqorani no gari lowo geeshsha faayyaho.

Kuni misilete aana leellanni noohu muuziiqu uduunnicho ikkanna, su'masino gitaarete yine woshshinanniho yaate, tinino biifanno haqqininna kirre dirre loonsoonnite .

Kowiicho noo kaameella batigninsa mageeshiho kameelu aano horo isi maati isi leelanno qoxresira addi addi garinni biifinse loonsooni doogga uyiittanno horo maati

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri babbaxino dani seesi uduunnichooti maytinso labbahu wodhannohoikka

tenne beetto woy gashshaancho su'ma afootto? afoottoro hanni su'mase kuli'e? massitanni noorono afootto? ise danchatenso busshate? kolishshotenso biishshate? albaseenni woronni xaadooshshu tuqubba hiiteeti?

Tenne shalaala xeeqette giddo mayiira wori ? Giddo biriqaade masittanni nootte ? Dado xaanxxe woroonnihu mayiiratti ? Uulla care maaho kaa'littanno ? Shalaatte horo maattiya ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni umo mayra bukkichishirino uddirino uduunni maa lawannoho isi mine galannonko

Kuni misilete aana leellanni noohu maxaafaho kuni maxaafino kulannohu sidaamu daga ikkitanna , aanasino borreessinoonni borro kulloonnikki sidaama yitanno tiro afidhinote.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? betto afoo hiitto ikkite no ? goowaho maa wodhitino aleeeni maa uddidino ?

Base mamatu mamaro hananfonni kone hijaara, mootimmahonso halanyuho, ayi loosanni no mamaro goofano loossame, mitu hijaari hanafame goofate me"e diro uyinanni yannate goofa hoogiro xa'mamoshu heerano loosiisanohura?

Ati waa darte qae’ya giddonni saysatto woyte daafure loosi’roommo jajji’ya manca”ara dandaanno Konni assootinni anera gatu ba”annoe,” yee giwisi yaa mayaate?

Ejjeeticha janna gobbate golo ollamancho manna gobba qafidhino ale malaga manna woro cirrete ale eella dode waajishshishe fushe hunannoha gobbatenni olu fara.

Tini misilete leltanonketi motorra atoote oliira leeltanote sora hogumorona badheseeni hige tootu makeeni alba woldeamanueeli hige haranohu afamano yaate safare atoote.

Kalaqamunni baattote aanna daadano no wayi woyi Lagga heedhanoha ikkanna konni daadanni noo wayi qooxeesira afamanori maatiro mitto mittonka titirte kuli?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kowiichi mayi baychooti motore maa loossanni nooyya

musulumete amma'no harunsanno manni mare maganonsa magansiranno base maati yinanni? konne misilete aana leellannoha maati yinanni? konni aana noohu kuni sumudu mayyaate?

Manchoho alibbu mayiira fuuginno? Umu hiittoho? Yannasi woy dirisi mageeshsha ikkanno? Goowaho maa usudhinno? gidoonni hiitto shamisse udirinno? aanna danna maa labbanno woy su'ma mayiinnanitta udirinno?

tini misile leellishshannorichi saada ikkitanna tinino qamalete yine woshshinanni tini qamale yaa dubboho afantannota ikkitanna insa gobba saada yine woshshinanni yaate.

Biinfile biife hayishire qodhe uddire seesse dayino seeni insa seesisiri mine wolottaho kulate ikko marre hakko baxxino garinni owaante afirara hasiranohura egenshiishsha loosanni no.

Geewote kiirora sayikki gufora ontikkinna tonaa mitikki sini giddo noori misilshu afuubba hiikkuriiti? Addisaawa ha’ranno kaameeli hiikko uurranno? Murrichinke ha’rinowiinni higini?

Kuni misilete aana leellanni noohu murote giddonni jawa darga uyiinannihu bunaho yaate kuni bunino manchi beettira jawa horo afirino yaate, le''e duumo ikkino bunaati.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

Rosaano, hanni darbu malaate hiikko daqiiqa hiikko horoonsi’nanniro kulannoehu ayeeti? shiqqi yite “Ama’ya xa’meemmaheri Taqa Loossinanni noona sumuu yaattaeni yitu?

konne bayicho mayyiine woshshinanni? konni bayichi'ra me'u manni ha'ranni leellanni no?me'u kaameeli leellanno? konne bayicho leellanno manni kiiro me''ete? mannu angasara maa amade nooho ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daallasu aana worre dadallanni dadalooti tini dana duume maati horo matikka

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni minu kuni mayinniho kincho bonce loonsoonniho ?

godo'laano tini hiittee gobba riqibbe godo'litannote? tenne godo'laan mereero leellanni noohu qaaqqu massani nooho? tini godo'laano udidhino uddano hiittoote ?

Quchumu kuni biifadoho konni quchumira minnoonni minna woy ijaarsinoonni ijaarra addankanni maala'lissannotanna dhagete ijaarubba ikkitanna mulesiinni dancha kolishsho doogonoota leellishshanno.

Hiitte ama'no minne soqaammanno mannaatti? Maa udirinno? Maa gugu'linno ? Hiitto ikkanni nooreetti? Minenso gobba nooho? Mayittinso labbalunno noo? Geesha mageeshshiho?

Hashsha tunsote mannu mottora sagalete waalchira albaani uurrise wodhe mine ago aganni mine sagale saga'lanni kochani heerano togo basera beettu canco kianoho kuni gobbanni uurre no doobbichi

Kunni muuziiqu uduunnichi angate ogimma horoonsi'ne loonsoonniha ikanna konni uduunnichira horoonsi'nanni uduune mitto mittonka kiirte kuli? Uduunnichi su'manna horosi maatiro kuli?

Kuni la'neemohu jawu manchi umosi wajju naxalinni usudhe albasi kolosi yee mitorivhho mishaaha lawayi woroonni du'mare udirinohu hitenne amma'no harunsaaha lawanno'ne?

Tini misilete aana leeltano fubbu saada uyiitano horo maati dubbu saada manchi beetera uyiitano kaa'lo maati tini saada afantanno base hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? kunni darigu mamaatti? May loosamanni noo?

Buna worre hee'noonni koroji leellanno konne bunanna korojo worroonni baaychi suuqete gedeewaati isino waajjo korojo lamu mereero worroonni misileeti yaate.

Dannu maa lawannoho? Kiiro me'e ikkitanno? Me'e saaxine giddo nootti leelittanno? Maninni fulittinno? May aninno? Maa loosanni? Maaho kaa'littanno? Ise su'ma mayiinnanni?

kowiicho ganba yite afantanno manni kiironsa mageeshsha ikkitanno? uddidhe noohu uduunninsa maa xawisannoho? qaaqquullu me"u no? jajjabbu me"u manni no?

Giwirinu looso manna loosirano gara rosiinsenna loonsoonni darga ikanna Kone darga muronna laallo winxanni dargaati konni dargira mulesi noo muro maatiro bade kuli?

tinni misile maa xawisano? tire tiini me"ette? danna hiitote? annase marichi noo? ise mayi anna noo? mulese marichi noo? imase me"e danna woronni? maatina matti? badesenni hige marichi noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiichi maa hiranni mineetikka maa loonsanniwaatikka

Sirbaano sidaamu manni wolliimmate gaamo Gamba yite sirba leellanno garinni woyi illete baxisanno garinni shiqishshanni no.dagunchu voga uddire mulesi dancha seemmo beetto wodhe faaro kadanni no.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini borro mayimma biiffannote

Tinni misilete aanna la'neemoti quchumu gido angate xiinbanni gaare leelishanota ikitanna Manu heesho heerate woyi womaasha afirate babbaxinore hogowe dargunni darga sayisano hayooti

Haqqe kiironsa me'e ikkitanno? Mitte mittentte su'mi maatti woyi ayiitti? Mama kayiinsoonni? gidoonni hige leelannori maatti? Dubbohonso diruunni kaayinse fushshinnoonni?

kuni sumudu maa egensiisate worroonniho? borreessinoonnihu hiikuyi qaalinniiti? loonsoonnihu kuulu hiittooho? albasiini maye no? badhesiinni maye leellanno? qotehho maye no?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro doogo biiffanno kinchchinni loonsoonnitti alibbanni haqqenno nootti leelittanno

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? amma'notenso maati ? hiikko heerannoho ?

Kunni uduunichi elekitiroonikisete uduunicho ikanna konni uduunichi horo maatiro kuli? Isi iimaanni nooti kiiro maa leelishanoteronna bikise mageeshihoro xawise kuli?

tennehu danu maati? su'muno maati? maayinni haa'noonnite ? dadalo dadallanni hee'noonni ? worronniri maati giddo ? mannaho kuni giddohu ?

Sumuda woy egensiishsha kultanno borrooti borro tinino ethio plan yitanno tirono itiyophiyu mixo yaamantanno borrooti. Tenne borro biifinse borreessinoonni borrooti.

Kuni yanaasinchu masaari loosaminohu mayiinoti konne masaara loosate horoonsinooni addi addi uduunichu dani maa lawanoho albasiini leeltanno maashinubba uyiitanno kaa'lo maati

konne uurre leellannohu mittu qodhaanchi maa assanni nooho? kuni sagaletenna bunu mineetinso buna calla hirranni mineeti? kuni gobba ofo'le noo manni mayi owaante afiranni nooho?

tennehu danu maati? su'muno maati? maayinni haa'noonnite ? tini beeto amaddinori maat? intannireetinso ? ise dana biiffannonso dibiiffanno ? suumete maa buudhitino ?

Meeye beetto beeqo togo taaltano woyte lowo geeshsha baxisano gobbate garinni kuri seennu adawu agaraano gaamo giddo heeranore kalawano worbuleho

Tini aliidi misile leellishshanni noonkehu woyi afantannohu koattete misileeti tini moatte lekkate wodhiniro lowo geeshsha biiffannote tini koatte danase duumete

Kunni manchi afantino Annuwa gido mitto ikanna isino miidiyaho hedosi woranni nooha ikanna konni manchira duubasiinni hige leelanori maatiro kuli?

Ayirrado ikkinohu dottoru abiyi ahimedihu dagate riqiwamaano amaale mine shiqe insawiinni kalaqabti o woyi shiqqino dagate xa'mora dawaro qolino. amaaru afiinni borreessinoonni borrono gafa mite yite ise kultanno.

Mannu kunni hiikke mitto danna udirinno? Aanunna ama qaaqqo mama wodhinno? insa hiitto ikke nooreetti? Maa loosanni noo? Maaho oso'li?

Ko dariga marichi noo? Maati su'misi? Danna me'e afirinno? Marichi aanna worame nooho? Bayiichchu kawiichchi mamaatti? Loososi maa ikkanno? horo maa affirinno?

Misle seetete aana noo mancho wodho agadhitinokkihu maricho assaten- ni lawanno’ne? Mittu rosaanchi kifilete giddo ayirrisara hasiisannosi amanyooti hiik- konneeti?

Beetto uurrinsha afidhinote suwasho ale eella taalote aleeni qolo uddidhino sidaamu seenni uddiranotta woroonino waajo lukke no anga xeena holano gilbabe amaxite.

Akatu Magano maga'ninanni base lawano beetto udidhe no gari ayyaaname basera udi'nanni uduuneti muziiqu uduunine ama'note miniho sirbu miniha ikkomero togo dibiifanonka heeri.

Meentu kuri budu uduuneti insano kone uduune uddiransanni hagiirammaho insa gede ilama wolootuno togo ayimmate hururattano gedere kalqate lowo irko assa noonke.

Mannu heerano mine woyi galano mine biifisiranoha ikanna konne seesu uduunicho mayinni loonsoonni? Galanni mineetinso addi addi dadallo dada'linnanniwatoro kuli?

Lamente lekka koatte seenutta mite dugununsine mite fari assine worooni ,ubbe gombisate nootera worooni hige qaramu noohu baatto shalaquro qase amadanoho.

Kuri la'neemo meya beetto goowahonna gagasu qooxeesira wodhituro mageeshi geeshsha biifannoro leelishate yine ashanguliitete yinannitera mannu loosinotera wore woye udisiinse leellinshanni he'noonni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro haquunni loonsoonnitti shoribba anganni kubbaayuwaattinna

Lamu mei mitte woy ama kolishsho wilii'lichu kaaynni booru bulli gadhe buluulaame baatto aana no. Konni baaychira aleenni kinchunni huxxinoonni base no.

Mannu mitteenni gamba yee yaano sidaamu budu uddano woy qolo uddire meyaa beetto ledo faaro kadara shiqqi yaanni afamanno labbaa beettooti.

Sokka sayiisanni leellanno manchi ayiiti ofolle noo wonbare mayiini loosantinote isi noo hijaari loosamino gari hiitooho albasiini leelanno uduunichi hiitoohi

Misile shoolete la’inannihu maricho leellishanno? Misile ontenete te aana la’inanni ooso magari uurra uurritino? Misile leete aana la’inannihu maricho leellishanno?

Lekate koate ikitanna wodhinanniha ikkanna tinni koate mayinni loonsoonnite? Tenne koate wodhanohu mayita ikkanna tinni koate kuulase hiitootero xawise kuli?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ?kawiichi bunu mineti ? maa assinanni ofollinanni aye aye ledo ofollannowaatikka ?

tini aleenni leetanno misile maa leellishshannoro tirriri addi addi tiro woy akati nooseta ikkite leeltanno tini kultannori kuri lekkate kuwase godo'laanooti miittu golete agaraanchooti

Keboordubba qaqansqnni maashine maati su'mise . Silkeno mule nooti kikkinsanna loossannota ikkase buuxoommo. Maashine worroonni xarapheezzi baqqalaho lekkuwasi kayinni siwiilunnita.

Tini misilete aana laneemoti haqalu firaashe woyi buuyote firaashe yine woshinayise yaate tinino roore anga baadiyete mani horonsirawota ikite leltano.

Woroonni noori giddo meentu hiikko deerri poletiku beeqqooshshe assa dandiitanno? Woroonni uyinoonni malaatta giddo anganke albinkera boqonkera aleenni kisiisatenni leellinsheemmo malaati hiikkonne malaateeti?

Muro tinni sidaamu daga manni sagale ase horoonsiranota ikitanna tenne muro hiitto asineeeti sagale fushinnannihu? Muro tennewiinni fultano sagale mayine woshinnanni?

Baarinni restoorante sidaamu afiinni maati yinanni? Makeenu woyi kaameelu eanni noonso fulanni no? Hojjaameessu woyi seedu ijaari badheenni leellannohu mayiinniho?

Kuni la'neemohu minenna sagalete mine ikkanna kone mine la'nanni woyiite sagalete mine lawanno? Kageeshshi mine mi'nate mageeshshi womaashi hasiissannoha lawannohe.

Mannu mayiiratti? Ofolinnohu? Mittu uurinnonni? Bayiichchu hiittohoya? Mineettinso ? Gobbatti ? Kiironsa me'e ikkanno ? Haqqe noonso ? dinno ?

Qoxeesunni haqqete daro gamba assine hattono wole wole rumuda gamba assine ganfe uduule agatto fultenna mannu hidhe agano gede assine qixeesinonite xajete.

Kuni foonchoho woy waay kubbanno baaychooti kuni foonchi ka'a kawa dubbunni dooyiissame nooha ikkanna albasiinni higgeno weese nootanna babbaxitino haqqe noota xawissano.

Mannu gate laalo kaase laaltenna dikko adhe daano murono hatto isi kayinni minesi ite duuwe gatutta calla hiriro ikkininna afirinore baala fushe hiriro dancha di"ikkano.

Hoowu aanna nootti maatti? Woroonni noohu maatti? Mule noohu maatti? Mayinni loonsoonni? Alibba isi maatti? Xa maa ikki? horo maa aanoho?

Hojja seediri ma maatti? Daro hiikko noosi? Jajabbu kiiro me'e ikkitanno? Lamu hunda shiimmadu mayi muro lophittanni noo? Minu mayiinnihoya?

Kuni mittowa gamba assine dunoonihu mittu manch dadda'le woye loosire umosi woyeessate fa'nino suuqera noore ikkanna kuni me'u dani saamuna lawannohe?

Tinni yannasicho maashinne maa asinnannite? tenne maashinne mayinni horoonsi'noonni? Isera qoteho noohu maati? Dannase woyi kuulase hiitoote? Tenne maashinne loonse maa afi'nanni?

Duunnoonni firaashshe hirrannitero mitte me'e birraati ? Mannuno dhoqi dhoqeno mitte doogo aana hadhannohu mayiraati doogimaru latishshi ajuuja konni quchumira dinonni ?

Qaete gatenni hattono biirote qooxeesira hattono quchumate doogote qacce qaccera rosu mina giddonni ilete baxisenna mannu dodhe daano gede assate kayinsanni awawu sirchotinna, hiranni base hiikkoti ?

Kunni misilete aanna la'neemohu sumuda ikanna sumudunniti horosino mitto uduunicho woyi mitto bayicho bade leelishanoha ikanna kunni misilete aanna la'neemohu kayinni bunu minenna sagalete mine ikasi leelishano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori manchoho, kuni manchino hawaariyaawu yaaqoowi yaamamanno soqqamaanchooti yaate.

Udira manchi beetira hasiisanotta ikitanna xaa yannara faafiriku faashinete udano yanna yannate fushanni nooha ikanna tinni udidhe noo udano dannise hiittooho?

Seedda udano mayite udira leellishanotta beettu udidhe aleeni jakketa udidhe albaa xulo noowa hige dodani noonna ise shorani noori noonso maatikka kalaqaminori ?

Beetu bulla uduunne uddire faarsinanni woy qaale kullanni barera fule huuro saaysanno uduunnichinni coyiranni nooho albasiinni aganno waano wodhe coyiranni no.

Kuni la'neemohu seennu sensillensa agadhate woyi biinfille ledhate yee albinsara ikko anganna lekkansara riqqanno woye buudhanno sensillu uduuneeti yineeti woshshineemohu.

Basete base sa"ate togoo hodhishano horonsi'neemmolla ikkirono hashu yine hagiidhinanni ha'nanni woyi hodhinanni hodhishsha di"ikkino ikkirono lowo mannira furchote injo ikkinoha ikka dandaano.

Borreessate Bude daqiiqa Danchate, rosaano afuu jirte Qoonqote Duu’rama garinni duu’rama leellishshate yine lame lame assine borreessinannikki qoonqo Taqa Loonseemmo hiikkuriuuti?

Beetto bisise aanna buudhitinno maati? Beettote lamunku midaadise widoonni leellannohu maati? Konne bisise aanna mayira busha hasiisenase budhitinoro seekite xawisi?

Kuri misilete aana leelanno uduunni maa lawannoho aanasi biifisate horoonsinooni qalamete dani maa lawanohe noo bayiichi maa lawannohe badheseenk noominna hiitoote

Kunni mayi kaamelaatti? iimma maa duunoonni? Mayiinni usuroonni? Mannu massanni nooho? Mulessi noo kaameelli hiikka harannoho ? Uullanni noo manni maricho loosanni noo?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mitte hala'lado suuqera mineenna gobbanni hige babaxxittinnotti koatte nootti leelittanno. Isenno hiraarra woroonni yaatte

Kuri la'neemmori mitte buna xorshitanni noo mancho ikkitanna kayiinni mitte dagge ise mule heeshi yite uurite madhine amadde kalitanni noose.

Kunni duuchcha xarimuse giddo woreenna noori maatti ? Kiironsa me'ette ? Me'eu danniho ? Su'missinno ayiitti ? Mama woreenna nooho? Horosi qolitte maati?

kuni kuula afidhino borronni borreessinoonnihu maricho xawisannoho? iimasi noo borro mayeetannote? badhesiinni noohu maati? konne seesa loosate horonsi'noonnihu udunnu maati?

Kunni kaammelu mayiinniho? Mama uure nooho? Isira iimmanni hige noori maatti? Maa woraanniho? Isi offolle noo bayiichchi maati? Badheenni hige noori maatti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu mayra ofollinohoro anfanni . kaameeru mayiniho badhiidihu ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori wayi aana haranni noohu maati mannu gido mayar haarnni nooikka

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini anganni sagale giddo mittete . danase hiitoote may anna no ?

Beettu kuni mitu kinchinni lame ceicho yinanni gede assino worbaho ,mitto widooni koatte hayishshe woxe codhano mitto widooni daddalo dadda'lanni no shaqaxe kadhe.

Kuri aleenni misilete aana leellanni noonke manni maa xawisanno kuni manni maricho loosanni noo mannaati konni manniwiinni marichi horo afi'neemmo

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni manchu kuni qawe mayra amadinoiika

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori riqqinanni qiwaateeti. tini qiwaate albinke bullirannokki gede kaa'litannonkete.

Kaansoonni muro maati yinnanni? Tenne muro marichira wore kaansoonni? Murote ledo leelanorichi maatiro kuli? Tog asine muro kayinsiro horaameessa ikkinnanninso dikinanni?

tini misile leellishshannorichi amma'note amma'no yaa mayyaate yinummoro duuchu dani amma'noote dani heerannoha ikkanna lawishshaho la'nummoha ikkiro pirotestaantete amma'no ortodokisete amma'no

Mannu sagalate mine biifinotta hase doodhe horonsirano ayee woyteno doodhano korkaatino ofollinanni base intannire woraniri biifiro giddodi baxisana intanni daafiratikka isi ?

Meichunna dagunchu jaaloomi garaho uurre la”anno woyte maxxate aana dirmi yitine heddinanni? Loossanno yannara milli lame ikkitine maxaafi’ne giddo noota milli yitani doyte lainsa) Xaa xa’mora dawaro kulannoehu kultannoeti ayeeti?

Faafirikaho loosame fulino uduunicho ikanna faafiriku xaa yannara duucha uduune loosanni afamano hattono kunni uduunni faafiraka loosaminoho konni uduunichi maati?

yannankera mannu duuchu dani seesa horonsiranno roorenka seennu roduuwi, insa mayeera horonsiranno? borreessinoonni borro hiittoote? me"e kuula horonsi'ne borreessinooni? woluri mayi no?

Kuri misilete aana afantanori baato losidhe galtinore ikite gaashe wixinota lalteena mashineteni daakani woyi gantani noota la`nani henomo yaate tinino intayte yaate.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini qawwe maa loonsannite

Kone misilete aana leelanni nooro borrotenni xawisemoha ikiiro aane noo garinniti xawiseemohu hakunno xaala hananfe heenonihu ijaaru loosi loosanni noo manni leelanoe

Konne darga mayinne woshinnanni? Konni hijaarira albaanni leelanohu maatiro mitto mittonka xinqite kuli? Afolinnanni darga loonsoonni barcimi mayinni loonsoonnihoro kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshaho. kuni egenshiishshino marre makeena hidhate base egensiisannoho yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori baatto boboodaame boonnaame ikkase kultanno yate maati ya kuni leellannori mayra ikkitinote

kowiicho la'neemmo manni maricho assanni nooho? me'u manni no? ofolle noonso uurre no?hiitto bayichira ofolle no?konni manni badheenni marichi leellanni no?mannootu hiitto uddano uddi're no?

Kuni misilete aana leellanni noohu maati? kuni misilete aana leellanno manni kiiro me'eho? Kuni misilete aana leellanni noohu mami gobba mannaati?

Jajjabba uurrinshuwa giddo ku'laninna maccatta ikkitinoti tophiyu telete uurrinshati ise alini eelli geeshsha wodho afidhino lawishshaho loosu mine assine biifinsanni gara hakko horonsi'nanni uduune assine hakko calla amadisiise woranni gara baalla.

Kuri misilete aana leeltanno maasoobba hiisine loonsoonite kuni uduunichi aano horo addi additi isi maati badhensaani noo hijaari maa lawanohe

Sidaama yitano borro minu iima borreesine ganonni gari wole basera rosicho aanoreti base lowo geeshsha baxoommo tene base annimate massagani loosiisu bissara ayirrinyu nooe.

Kuri alenni misiete aana leeltanni noonketi muronna laalote giddonni mitte ikkitinori babbaxxino dani gumma woyi laalo leellishshanni noo misileeti yaate

tini uurrite leeltanno adawu agaraano hiittee gobbate? tini adawu agaraano uddidhino uddano dana mayiine woshshinanni? lekkate wodhitino koatte mayiinni loonsoonnite?

Tini misile biffatenna baxxissate dannasa baxxisaani insaano hurro awonoo uddunnichirra urrosi bifssanonna baxxissanoo udduneti konne uddune haffa gedde diassinnani woy diwooranni

Doogotte aanna noo manni mayiinni haraanni afammanno? Soodo hiittonni loonsoonni? Maa xawisanno? Baatto ise mamaatti? Maninni woshanntanno? Offolose maa labbanno?

Konni uduunichiti horosi maati? Konne uduune hiiko afi'nanni? Konni uduunni aanna boreesinoonnihu borro maa leeisharati? Kunni uduunichi hiikiicho loosame daano?

Kuni la'neemohu ahimedi dikkote mereersha yinannihu konni ijaarira woriidi mini aana ikanna konni dikkote merershira marriro lowo dani uduunicho afi'nanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sheekku minenna hattono biifinse loonsoonni base xawisanno yaate.

Kuri misilete aana lelitawonkeri manootu mittu teedasi diphe angate waajoricho amaxxe uure noohana mite kayini mayiti sidaanchu minira waalchoho ofolte no.

Tini la'neemmo misile leellishshannohu godo'lano ikkitanna, tini godo'lano kowaase godo'linara uddi'nanni uddanno uddi're footo ka'anni noota leellishshanno misile ikkase la'anni noommo.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mitte anga aanna mirindu lasiilaasi afoo fa'namme noohu leelanno yaatte.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannaho. sidaamu budu uduunne uddidhe leeltanno woy afantanno.

Kuni kalaqonna qoxeessa ikkanna Konni kalaqinna qoxeessira hee'nanni ikkiha ikkiro lowo geesha iibbillu batiranno daafira heerate hawadira lowo geesha danchaho.

Jawa ijaara fulate loonsoonni deerrati. Woyi a afiinni darajaho yinanniho. Kawano ka"ano amandanniwa afirinohoanu aanaho uurreenna iima qolte umisenni fushshitannote

Minu gobbani doogote basera ikkanna beettu mitu agatto dimbisanotta anga amade uurrite no mannotta yogorsiisani noonso isi umisi aga waajetikka anga amade huxirani noohu ?

Kawiichi la'a dandinoommo baaychi haqqe kaayinse biifinsoonni baaychooti konni haqqete albaanni dubbu badheenni buluulaame baatto shiima boono fultinoti leeltanno yaate.

Kunni baatto gido xintunni kae babbaxitino xinqu kinna iibittu gedensaanni gobara fullanoha ikanna kunni iibadu darigi itophiyu gido hiikko qoqowira afamanno?

Gobbate gobbadini dayino wosinchi mereeroho ofolenna lamu ninke gobba gashshite noori hasaawu bare fante no gedenna hasaawaho illacha tuge no gede.

Kuni misilete aana leellanni noohu ijaaru misile ikkitanna , kuni ijaarino looso gundeenna owaante aa jammarinoha ikkanna ,qooxeessisra nooti murono leeltanni no yaate.

Minne konne ma raginni minnoonni ? Huxinoonni huxxi mayiinnoho? Gobbanni naffara mayi kaasamminno? Qalame meu dannitta buuroonnissi? waalichoho saanqu maatti? Galattenso dadalloho minoonnoho ?

sidaamu daga qeexaalu amanyooti hiittooho? kuni manni massanni afamanno? angansara amaxxino siqqo maa leellishshanno? uddire noo uduunni dani hiittooho qoleno maa xawisanno?

Mine gallanniha ikko loosuha ikko biiroha ikko wole wole hajora owaante aano mine ikko kone umisi dana bikkisi garinni uyite biifise loosanori koni golini qinabbinoreti.

Kuni la'neemohu meddemmeri yaano birxichini su'minoonni maxaafa ikkanna konne maxaafa boreesse qineesse qidheese shiqishinohu ayiiti yiniro itophiyuu qaru gashshaanchi boreesinoho.

Kuri wedelli loosanbi noori maati mulensa noo hodhishi aana horo hiitootte insa leelttanno base maricho labbe leelttano mulensa noo huxxi aanno kaa'lo maati

Maccate wodhinanni biinfillu woy seesu uduunnichooti. Konne seesu uduunnicho woraqatu gedeerira qanse qanse worrooniha ikkana angatenni amade noota leellishshano yaate.

Budu uduunne woy sidaamu daga uddidhannoha sidaamu daga bade kulannoha budu uduunne uddire ana wonqonna qalacvo amade noo manninna xa'mamanni noohu ejjeettichu saamueeliiti.

Seenu leelishshani no godo'le leelishshani no uddirate gari leelishanni no babbaxxitino sokkanna ayimma nootta malaatise qummi assani no gobbate seennira.

Beetto gashete budenna mageeshshiha loose duntinno agarinna ise callase loosinoha ikkiro beetto addanka jawaatta worbate mite hige lowo base iilla dandiittano.

kuni mannu ofo'le leellannohu mamaati? mannaho badheenni hige leellannohu egenshiishshu maa egensiinsoonniho? meu manni leellanni no tenne misilera xawisa dandaatto?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni baychu maati baattoe ofollono maa labbannote

Mine babbaxino danni uduune maareekinanni uduunichoti konni uduunnichi su'ma mayine woshinnanni? Dannisi kuuli maati? Kone uduunnicho horoonsiranu hiitoo mannatiro kuli?

Kuni la'neemohu gamba yiino manni haaro uduunu mine la"e uduunne gowisiisirara mare nooha ikkanna uduunne gonbanni woyiite manchu bikka mayiini anfe gonbanni?

Mannu dogoote fule ama'note ayaanna afamano hiitenne ama'nooti? Konni manni gido baxitino udano udidhino beetto mereeronsa leeltanni noonna loosise qeeci maati?

Maxaafu gido addi addi borronna qaalla hedhanoha ikanna qoleno sidaamu afiinni boreessaminoha ikkanna konni maxaafu aanna sumudu leelanni noohu mayinniho?

Kuri superimaarkeetete dikko horoosinanihu mayiirati uyiitano kaa'lo maati kuri ofoltino base maa labbanno uyiitanno horo mageete albaseeni leeltano baricimma hiitoote

tini misile duuchu dani looso loonsanna leellishshannota ikkitanna insa giddono bolaale hirrara worroonnitanna hattono kameelu shiimare hogowe fulanni noota leellishshanno misileeti

Kuni manni maroxho loosano leelanno udirino uduunu dani maa leeloshanno goowinsa aana xaaxirino jocci hiitooho insa noo qooxeesi maricho lawannohe

Kuni sumudanna babbaxino egensiishsha loonsanninna borreesinanni mineeti konni mini mini albaanni higge hoommiicho labbanno hojjaameette haqqicho leeltanno du'ma borronni borreessinoonni borro ledo.

togo ikke ganba yee ofollino manni mayeera ganba yiinoho? badhensaanni hige leellannohu minu maa kulannoho? minuno hiittoo kuula buurre loonsoonniho?

Kunni uduunichi caabichu wolqanni loosano uduunicho ikanna konni uduunichiti horosi maati? Mamiicho horoonsi'nanni? uduunichu dannasi hiittooho? Mulesi woyi midaadosi noori maati?

Buna biifisate calla yine assinonikkiri dino tene basera lawishshaho bunaho lendani xagga, buna assine xoxisine biifinsonni gari siine umosi assine hayishshine qixeesinonni gari.

Konni hijjaru aanna worrenna noohu maatti? Isi me'e darajja ikkanno? Qalame hiittotta buuramminno? Hayiiso hiitto asinne muroonni mancho mamira hige hadhanni noo?

Kinni loonsanni hee'noonniri maati? Maa karre goxinsoonni? Loosaassinne ayiootti? Bayiichchu kawiichchi mamaatti? Badheenni hige leelannori isi maatti? Alibbanni qole noohu maattiya?

juuse manchi beettira mayi horo uyiitanno? tenne kalaqamu juuse yitannota mayiinni loonsanni? tenne juuse dani hiittooho? kuni tenne juuse aana noohu sumudise tiro mayyaate?

Kuni misilete aana leellanni noohu manna ikkanna kuni mannino amuwaho yaate sase amuwi leellanno lame naxala udirino, mitte kayiinni sharbete yinanni uddano udidhino.

tini koatte lekkate wodhinannita ikkitanna, tenne koatte loonsoonnihu mayiinniti? tini koatte danase hiitoote? kuni koatte biifinsara yine worroonnihu maati koattete aana?

Bu’nuura Rosaano la’ini? “Keere galtini? hossini?” yinanni. Loggita baxxano? Gutu su’ma ayeeti? Maricho assitu? uduunne ayeeooti? Hakkiinni Busha Jaalooma meicho woshshe,”Gondooro diingiro cubbu annaho iillannoni?”

tini misile leellishshannorichi ko"atte iikkitanna koattete yaa mayyaate yinummoro lekkanke gufichunni godda"antannokki gede hattono lekkanke baccannokki gede kaa'litannonketa ko"attete yinayii yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannaho. kuni manni lasilaassa aganni saandwiche intanni afamanno.

Kunni manchi adawu agaraancho ikinoti leeltano konni aduwu agaraanchi maa adhara mare uure no? Konni manchira albaanni uure noo manni gido anga woraqata amade uure noohu ayiti?

base tini mama leeltanno baseeti? tenne base mayiine su'minanni? kuni uurre noo hijaari maricho assinanni hijaaraati? hijaaru su'mi mayiinanniho ?

Kunni biinfileho loonsoonni uduunicho ikanna konne darga hiite yannara horoonsi'nanni? Tene barera ofollate yinne seesiinse woroonni barcimi kiiro Biki mageeshiho?